inshuraansii jechuun tajaajila namoonni yoo wan rakkatan yookin wantootni garaagaraa isaan mudatan bakkienyaaf dhukkubsata yokin imoo balaan adda addaa yooragahu bakki hojiiisaanii kan infuraansii isaaniif kennu yoo ta'u innis tajaajila yeroo gabaabaatti argachuu akka danda'aniif

dunkaanota aannan gurguran jechuun bakka aannanii fi bu'awwan aannanii garaagaraa kan akka urgoo ta'uu danda'a itittuu annanii ta'uu danda'a akkasuma illee annan ayeetuu bakka itti gurguramaniidha innis bakka maddi annanii garaagaraa itti argamaniidha jechuudha

Biiroo daldala alaa fi kiyozii jijjiirraa maallaqaa jechuun biiroon bakka qarshiin biyya alaa kan akka ewurooppi faa ta'uu danda'a gara qarshii keenyaatti yookaan gara qarshii biyya keessaatti kan jijjiramu fi qarshiin biyya keessaa immoo gara qarshii biyya alaa kanneen birootti kan itti jijjiramudha.

Madda bittaa intarneeti jechuun intarneetii mobaayila keenyaa akkasuma kan laappitooppii keenya irratti fayyadamuun madda itti isaa itti arannu qabaachuudha. Intarneetiin kun maaliifuu fayyada yoo jenne wantoota garaa garaa yeroo ammaatti ittiin barbaadan onlaayiniin argachuu kan dandeenyuu intarneetiidha wan ta'eef waan barbaachisaadha.

Hoteelota jechuun bakka namoonni nyaata garaagaraa dhugaatii garaagaraa itti fayyadaman kanneen wantoota barbaadan ajajatanii itti nyaatanii dhuganii itti bohaaran akkasuma illee bakka ciisichaa kutaa tokko tokko namootaan kan dhihaatu.

giddu gala gabaa jechuun bakka wantootni garaa garaa itti kurguraman meeshaalii manaa ta'uu danda'aa meeshaalii kan dhiakka uffatawwan namoonni uffatan ta'uu danda'a meeshaalii kan namoonni ittiin ofbabareesuudhaaf fayyadaman kanakka dibannaawwan garaa garaa ta'uu danda'a akkasumallee meeshaalii nyaata bakka itti kurguraman giddugalaa gabaaji

bakka gurgurtaa konkolaataa bakka gurgurtaa konkolaataa kun bakka meeshaa konkolaatonni gosa garaa garaa konkolaata manaa ta'uu danda'a konkolaataa geejjibaa ta'uu danda'a konkolaataa xixiqqoof gurguddoo gosa garaa garaa itti gurguramanii namaaf dhihaataniidha.

Mana bunaa fi manneen nyaata jechuun bakka namoonni nyaata barbaadan ajajanii dhugaatii barbaadan kan fedhiisaanii itti ajajatanii itti nyaatanii dhuganiitoo itti taphatanii bashannananii keessaa bahan yoo ta'u bakka nyaata gosa garaa garaa fi dhugaati gosa garaa garaatti argamudhaa.

Madda kaffaltii dijitaalaa jechuun kaffaltii karaa meeshaalee dijitaalawwa yookiin meeshaalee elektirooniksiitiin taasifaman kanneen akka moobaayiliidhan ta'uu danda'a kan ittiin ''kaffallu'' yookaan baankii irraa kan ittiin akka kaffalamu taasisnu yookiin harkatti qarshii osoo hin qabatiin kanuma moobaayilii keenyaan ittiin ''kaffalluudha''

giddugala gabaa jechuun bakka gabaa wantootni garaagaraa itti gurguraman, meeshaalee garaagaraa itti namoonni deemaniitoo bitaan yoo ta'u meeshaaleen kunniinis kanneen akka nyaata ittiin hojjechuudhaaf oolan, wantoota dibannaadhaaf itti fayyadamnu, akkasuma illee uffata ta'uu danda'a.

Manni bunnaa fi manni nyaata jechuun bakka nyaanni garaagaraa gosa adda'addaa kan aadaa fi kana mayyaallii ta'uu dandaa bakka bunnaafi shaa'eer garaagaraa wantootni dhugaman garaagaraa itti argaman namoonni deemanii nyaatanii dganii kanfi barbaadan azojatanii tooti fayyadamanii itti bawaraani keessaa ba'aniidha

dukaanota annan gurgurajechuu bakka annan fi bu'aawwan annani garaagaraa itti gurguramaniidha bu'aawwan annan kunneensimoo kan akka ayibii ta'uu danda'aa ayitittuu ta'uu danda'a akkasumallee annan ayituu bakka itti arganuudha

baankii fi walaa hojii gamtaa jechuun namootni garaagaraa kan waliin ta'anii walitti gormaanitu hojii gamtaa kan hojjetan yoo ta'uu akkasu malee baankiis ta'uu danda'a hojiiri namoota gargaaruu wagdaaddaa keessatti kan irmaatan ta'uu danda'a waliin ta'anii gamtaadha kan hojjetan

Dhiyeessiwwan ummataa jechuu kan tajaajiloota garaagaraa kan mootummaan ummata isaatiif kan dhi'eessu tajaajiliwwan garaagaraa kan ta'uu danda'u yoo ta'u. Akkasuma illee tajaajila namoonni garaa garaatiin ummata kan mootummaan irra ta'uu dhiisuu danda'uu tajaajilamaniidha.

Appii bankii jechuu maal jechuudhaa ,appii baankii wantoota namoonni tajaajilaa garaagaraa baankii keessatti argataan haala salphaan bilbiila isaan irraa akka argaataniif kan isaan gargaaru ta'u innis kan akka kaardii mobaayilaa bituu danda'a qarshii namootaaf dadaabarsuuf ta'u dandaa'uudha.

qabeenya lafaa fi manna jireenyaa jechuun qabeenya qabatamuu kan namoonni lafa tokko ankoota jedhanii totiin dhuunfatan yk yommuu manna jireenyaa lafa sanirratti hojjetame kan ittiin kankawota jedhanii ittiin dhuunfatan qabeenya lafaa fi kan manna jireenya

Tajaajila maallaqaa mana kiristaanaa jechuun tajaajila maallaqaa taasisuu kn mana kiristaanatiif akka manikiristaanchaa sirri seeraan dhaabbate ummata tajaajiluu danda'uuf kan maallaqaan deeggarsi saasesan akkasumalee deeggarsi maallaqaa kunirree namoota drakkattanii firree kan ta'ura.

mana bunaa fi manneen nyaata jechuun bakka wantoonni nyaatamanii fi kanneen dhugaman itti gurgurtaadhaaf namoota dhihaataniidha annis immoo bakka namoonni taawanii itti buhaaranii nyaatanii quufanii dhuganii too itti xaphataniitoo itti tajaajilamanii bu'aniidha

Maallaqa harkaa jechuun maallaqa namoonni harka isaanitti qabatanii yoo ittiin waabituudhaaf yookn immoo ittiin tajaajila wa'ee argachuudhaaf itti fayyadamaniidha. Kunis immoo kan baankii keessa hin jirre harkatti namoonni qabatanii ittiin bitanii too kan ittiin tajaajilamani jechuudha.

Malaqaa harka jechun mal jechudha maallaqa harkaa haa mallaqa qarshii harkatti namoonni qabatanii wantoota garaagaraatiifi itti fayyadama bitaadhaf ta'uu danda'a kanaa jechuun kan baankii keessa hin jirre kana qarshii harkaan namoonni qabatanii jirandha.

Gurguftaa meeshaalee manaa jechuun meeshaalee garaagaraa kan mana keessatti itti fayyadanu kan akka teessuwwan garaagaraa meeshaalee nyaata itti qopheessuu ta'uu danda'a akkasumalee bareedinaaf kan mana keessatti fannifama mana keessa kaawwaman meeshaalii garaagaraa bakka itti namoonni bitataniidha.